Issi booththa maayo maayida aaway issi miththa boncco ekidi dumma gidida manaxire giddon piligishe de'etees. Hayssa mala asati daro dhaleza medhdhanas hayssa mala oththizayssi eretees.

Issi booththa kumetha mayo mayida aawozi pompa zokko bolla wothidi iza giddorakka dhaleza puuteza bolla woykko dozaza bollahaysdi dhalezi ddozati guxunen meetettonna mala maaddees.

Zo'o mashine issi olla gidon diza galaba woyko utula issippe shishishe dees haysa mala oosotaka nuni wode go'etidi wolwa go'etidi oothana danda'iza oothoza maashinezi guutha wodeninne guutha wolqan oothidi nus wursana danda'es.

guye baggarakka issi aawuzizokkon pompa baayidi doozata bolla dhale dharcishe dees hayssa dhaleza nuni dharcizay izati guxumera metettidi muuronna malamaddes iza pude baggarakka uttulo giddon dhaleti deettes

Issi daro matabara geddon komidi diza kathati deettes kaththata bollaa qachetidi diza tophiya banderay dees hessatophiza banderaza sinthenka nuni khppe dosiza nuus kawo gidida ato woykko dotore aabiay medey bettishe asasas dumma dumma qofa aaththishe dees

isti gita mithatappe keexxettida gita dalga gidida daasey dees daasiza giddonka cugan cugan daro putetikka deettes hayssa putezaka haaththe ushshana mala dumma dumma haaththe ushshiza miishatikka puteza lanqen deettes

haritha xuufey xaafetididees ingilzetheko ingilizeteza nuni nababiza wode hagaatho yaagees agiro kemkaals gees ha xaafetiza xuufeza lanqenka isti ezdzo giddon qaste buttuley dees buttuleza giddonka daley dizayssa beyana dandayadis

Booran dalga gade go'eti wurizappe guye heza giddon oyddo asati galidi kathi zerishe deettes hayssa goyetida gadiza bolla zereth zeretidappe guye qasse iray bukkeza gidikko daro kaththati diccidi nuus daro muruta immana dandayettes.

Gita shuchchappe oosettiza bolla giddon eelidi haaththey beettes hayssa'eelida haaththeza giddofe duuqitikka dumma dumma kathatanne puuteta pushshana dandayoos hayssi haaththezi bon wodes nuus daro go'a immana dandayees.

Gita jabanay hen bagara betes. Ha betishe diza jabanaza lanqenka a'ida tamay Des. Ha a'ida tamaza bollaka issi indiya birata bolla tuke ayfe mecada qolada shayashe dawus, hays tuke ayfezika gacetid pentiza gidiko daro go'a imes.

Issi ogge bolla woyi gadde bolla tukeyi dizayissa be'ashe dayusi.tukeza ducca bollaka assati bitta shiridi ushishe dizayisa beyashe dayisi hayisa mala bitta nu ducazani qolikko daro muruta nusi imana mala madesi

Isi kareththa kanetera mayidi iza bolakka kareththa kote mayida awozie kushe kuphphetidi zo'o tukke ayfeta oyqidi micishshe des iza laneqen daeo gita tukke miththati dizayissa beyashshe dayiss awozi goyidi hayissa tukeza daxishshe dizayissa beyanas dand'etidess

Asati daro papaya issipe shishidi madabare gidon gelisishe dizayssa be'ana danda'etes haysa papayatika issipe shiqidi bayzetida wode nusi daro murutanne daro go'a immanawu danda'etes gustiko.

Hayssa misileza bolla thaani be7asheedazayssi isththi zo7o maashinee de7ees; haysi zo7o maashinezi thukke ayfee qoleththizayssa woykko maxeththizayssa ayfezappe galabaza shaakkanaas maaddees; beni wode asathi woxan gaaccidi ooththiza ooththiza ha7i wodiyan qassi maashine go7eththidi oosoza ooththishe deeththees.

Gita arisa bolla tuke melana maala miccetidi de'ees. Hayisa miccetidi diza tukkeza bollappekka dumma dumma itabata qoranasi daro asy de'ees. Ha issi indiya oso otasha de'awusu qasi ettakoka xelashshe miccashe dawusu.

Issi dan'o sharphen daro uuthati diccidi beetetees. Izeta giddonka badalay maarilidi beetes. Gita mithatika dolidi beetetees. Uuthayka iza giddon dizaysa akekanas danda'adis. Haahonka isti qorqoro keethe keexetidi dizaysa misilezappe be'nas danda'etees.

Samaye Koote mayida aawuzi garse baggara layno maydi iza bolla karista koote may7idi dumma dumma qofata hara dere Pe yida hayssa amaratho nuni miida giza woykko telebizinay nune gizayssa giddon qofa immishe dizayssa akeekadis.

dalga gade bolla yafaran tokettida daro badalati deettes dizita giddofe issinozi gita gidi diccidi badala ba7idi paashatidi beettes haakkonka diza badalati maralidi hissife diccidi dhoqu gidi bettishe deettis

yafarara toketida paapaaya puteti dettis hayssa paapaaya puutey diccidi gita gedidi aypeza gidikko daro kaame qumeth paapaaya hayissa gadeza giddofe maxettanayssi erettes haysta mala denba gadenka paapaya tokkidi daro muruta asati demmana dandayettes

daro tukke haythe mithati issipe dolidi diccidi wora masazi beettettis hizeta giddofeka daroti ayfida haysi ayfezi buro kaxeren kaxiza gidikko maxetidi mecetidi iza giddofeka ayfe kessidi bayzana danda'ettes

awozi daro muuzeta gaden hixidi iza bolla ichchidi beettes awozi kehippe ufayetidi bancheza bolla diza muuzeza mashshan qanxidi asata bestishe dees hayssa muuzeza nuni kaththi bayziza gidikko daro go'a nus immana dandayees

issi boosta shurabe may7i dawuzi kushe wozna bolla woththidi dumma dumma qofa asatas aaththishe dees iza guye baggarakka gita mithati deettes awuuzas qanthey guuthara gitakko baaxazikka puulumidi ekkees awuzi huphezaska guuthi iza bolla boatey dees

awuzi nam7u kushen isti kushe baggara zo7o maxaaxay oykqidi issi kusheza bolla qasse galal7 woykko hayssa nuni amarathora woykko gamuthora japane dono nuni gizayssa oykqidi miicishe dees heza guye baggarakka gita tukke mithati dolidi bettettes

Tenba bolla gita paapayeti dolidi poqu gidi bettishe deettes ba haystapaapaawetikka ayfidi deettes kaxiza wude daro go'a nuus immana dandayettes nuni iza soo hidikka maana dandawos bayzidikka bira demmana dandayos guussikko.

gita tukkey dolidappe guye iza bolla aypin kaxidi dizayssa woykko terizi dizayssa aayya shiiqada maxashe dawus heyssa maxatida tukkaypeza qasse melixidi gaacidi iza giddofe ayfe kessidi qasse fentisikka uyan dandayettes bayzidikka bira demmana dandayettes

Issi huphera bo'ati ekkiza aawuzi kushe bolla zo'o tukketa oykkidi beettes awuzas huphe binanaykka baaxaykka pulumdi beettes aawuzi tukke ayfekka ushuchcha kushera maxishey dehes guussikko.

issi karetha shurabe mayada iza bolla koote woththida xeelleshin keeppe malalisiya oykko lo7iya indiya dumma dumma qofa satas aachchashe dawus xilanqenka puuteti oykko tukke aythey dolidi dhoqo giidi beettishe dees guussife

Oge bolla daro matabaray micetidi dees micetidi diza matabaraza bollaka issi aaya maxaaxe dono micaza bayza shi dawus izi guye baggarakka issi aaya deebbonne bote masatiza daro katha qommota bayza shi dawus.

Teera tukke ayfeti beettishe deettis hayssa tukke ayfezakka maashin go7ettidi issife phirxidi ayfeza kissidappe guye mici melatshidi daro go7a immana dandayees koykko intasidikka daro asatar issife shiqidi uyana dandayoos

issi mithappe kexxetida dirsa hine baggarakka away hayssa uuthata haythe melisidi woththides ha dirsaza lanqenka nam7u nayti kowaase kaashe dizayssi beettes izeta giddopfeka issino zuhu phenqopfe woshshidi booththa shurabe mayides

gita mithi bhuye baggara zicqizi beettes mithaza sintenka aawuzi dees mithaza tani xeelliza wode akatokka malees hayssi awuzi dumma dumma qofa asatas aaththishe dees awuzikka booththara wanca gidida layno may7des

misireza bolla zo7o maxaxati xonnidi deettes hizita giddonka japane dunoti deettes hayssa mala dunota nuni dan7on dichchidi gafay woze woykko namisa woze iza maana dandayette hees guussikko.

Guya giddon issi awuzi gita suqe doydi iza giddon daro katha qummota bayzishe dees baadhoy dees ahaysse atara nunu gizaykka dees misiraykka dees shumburaykka dees daro kaththa qummota issife shihshidi bayzishe dees.

Dembazi goyettidaappe guyen goyettida dembaza giddon daro asati saanen kaththi oykkidi kaththaza dharccishe woykko zerishe dizayssa be7ana danda7adis.izeta ha baggarakka muuzey dolidi dicidi gitatidi dizayssa be7ana danda7adis.

Oge bolla hedzdzu meheti deettes. Izetappe nam'ati kareththiko, issinoya qasse wancca miizikko. Ha hedzdzu miizatakka laaggashe diza issi aaya kushe bolla sanththe woykko azakko qomixe oykkada laaggashe de'awus.

Dembba bolla nami'u asati deettes. Izappe issinozi aawakko issiniya aayokko. Aawozi tungga donoza giddon gelidi xoylle woykko kontta gizayssa go'etidi bookkishe woykko hayssa donoza kessishe deesi guussikko.

issi booththa derbadere mayda aaya gita bode gateppe dhoqu istada deeththada miicashe dawus zo7o shaasheka huphen gachchadus kushenka dumma gidida al7ho geexe miishe moththidayssi bettes izi guye baggarakka loomey ayfidds

Histi wora giddon diza oge giddon daro asati kushen puute oykkidi haratikka qasse hizaara gade goyana maaddiza dumma dumma akafata koxeta oykqidi hamittishe deettes. Hayssi asatikka dembba bolla biidi puuteta tokka naysi eretes.

Gita kace diza nam7u boorati qambaran waaxitidi goyetishe deettis awuzikka huphe bolla qope woththidi nam7u booratan gadeza goyshe deet kareta boorayka dees hista boorazi kaceykka izas meeraykka kehippe gitakko.

Arsay marettidayssa bolla tukku ayfey micetin giza giddon yelaga nayti shiiqidi anqashay woykko iita miishidi koqorishe deettes hayssa mala tukketa qase shiishshidappe guye caddidikka melathidi iza uyanakka danda'os gayafidikka bayzidi bera demmana danda'os

gita olla giddon daro asati gelidi ollaza bookkishe deettes ize ta guye baggarakka issi aaya akafa giddonkka biitta kessa shi dawus hayssa bokettida ollaza giddonka daro ooso asati ooththana dandayettes guussikko

issi cilil7o gurde mayda ayiya hokkada hayssa dono giddon haruma harumashe betawus ssi awuzikka hani baggara qasse soylle woykko konta gooettidi dooza biitta uchishe dizayssa beyana dandayadis

nam7u asati konta oykkidi isti diccidi gita gidida badala giddon harma harmishe deettis isti yalaga nayakka maatazakka shodashe dawus hayssa mala gita badalata nuni woden harmiza gidikko daro murotatit immana mala ooththos

Gita denbay mashinenka gido booran goyetidappe guye heedzdzo asati istipe shiqidi kath lharcishe dizayssa beyana dandawos haysta mala denba gaze asati demmishin iza bolla qasteka zereth zeridi daro murta demmishin ufaysees.

Denba bolla daro asati koxe oyqqidi ooso ooththishe deettes hizita giddofe daroti eqqidi dizayssa be ashe days hessatikka pute tokkanas heerappe sife shiiqidi puteta oyqqidi hayssasohozan tokkana idayssa eradis.

Oge bolla daro muuze bancheti dizayssa birashe days hayssa muze banchezakka yalaga nayti sife shiiqidi kaameza gonga giddon gasishe deetes hayssa mala muzetikka ha hayssa nuni amarethora addisaba giza gade yiidi daro al'o berara bayzettettes.

daro asati issi heerappe shiiqidi bolla bookkidi iza giddon tokkana qasse puute giigissidi yiidi bochcheza bolla tokkishe deettes hayssa mala puuteti bochche bolla toketiza gidikko gadizi woykko araza biittazi haaththen iran mecetidi boonna mala teqqees

Dalga gaden issi booththa layno may'ida awuzi boorata goy wursidi ha zaarishe dizayssa be ashedays zo'o booratanne karethe boorata issife waaxidi awuzi goyshe dees hize taa sinthenikka gita ballara diza mithi diccidi bettishe dees gadeza giddo.

issi karetha kanatera ma7ida karetha aawuzi paapaa lanqen eqqidi beettes hayssi aawuza iza gade gidonta aggenna paapaayetikka daro ayfidinne daydi beettedes izikka paapaaweta maxishe dizayssake kana dandayadis

Bale bolla ha'i wode dizay kaaththi bukiday machinne go'ettidi issipe diza daro asatti izan go'ettizzi de'ettes . Issi indiyakka bukkettiza kaththa kashshashe daws. Hezarakka issi na'azi giita gidida kaththa doora gidippe kaththidetas immishe de'es.

Gita polishite hidhetidaysa bola c'ilili'o matshineti kathi buc'izape guye ehidi katha ayfeza qolishe de'etes hayxeti othishe diza othizaka lanqen eqidi daro asati be'ishe dizaysa be'ana danda'adis.

Hayisi gita cililo goshshas mashshinney gade bola diza badalata maaxidappe guye ha maaxetida kaththata qase issippe shishshidi ayifezanne maqaza dumma Soho aththi woththees hayisi cililo mashinezikka issi gita kame bola hayisa kaththida ayifeza qolishin beashe dayis

Issi zo'o goshsha mashshiney gonggeza dhoqqu hissitidi goongeza giddoppe daaro kaththa qommota gaaden qollishe diizayssa be7ana danda7ttes hayssa malla mashineti asati daaro wolqqa go77etidi kaththi goongezappe woththana maddizayssa guutha wodden wothtes gussuko.

Izetas sintha bahgara goomay diza daro maashineti deetes ha maashineza bolla galal'o saaney dees hayssi maashinezi daro oothota nuus oothana danad'es nuupe daro wolqa koyiza oothota guutha wodeninne guutha wolqan oothi danda'ana oothes.

Isso izas achey diza zo'o mashiney dees haysi mashinezi badala maxidi poqidi issi hara boota nus aathana dan'da'es haysi mashinezi daro go'a nus immes nu wodeka nuni loythidi go'etana mala maades.

Sinththa bagara gutta gomay dess guye badaraka gitta gomay izza dhoqqu histtidi thokidi dess. Hayssa kamezikka goshsha nuni gizza wodde nuni wolqqanne wode wursontha mala nunna goshaza guththa satheninne guththa wolqqan ottidi madess.

Denban diza keehippe dalga gade cilil'o maashinezi goyishe dees; iza guye bagaarakka hara cilil'o maashinezi gadeza goyishe dees; hayssi goyishe diza gadeza lanqenkka gita xuray dendidi beetees guusiko; hara bagaarakka tophphiya bandiray miththa bolla kaqetidi beetees.

Goommay izas diza ootho maashiney dees. Hayssi ootho maashiney nuus keehippe daro go'a immanaas danda'ees guusuko. Izan gade goyanas danda'oos. Koyika hara oothota bollaka peyshanas danda'oos. Daro wolqa koshshiza oothotakka guutha woden wursanaas danda'ees.

Hayssa tani be'ashe diza maashinezi daro ooso nuus oothanas dandda'ees gade goyanakka dandda'es; kaththika buuccana dandda'es; hayssa mala maashines ha'i woden oothishe dizayssi dees hayssa mala maashineyka asa na'a keehippe maadishe dees.

Guyera gitta gomay dizaysi issi samaye machine des mashinezaska sinthara gutha gomay des mashineza bollaka cuwa kezana othetida ollay des haysi machines tani xellode nus goshas madiza mishako

chidi dolida gita badalla isti mashinezi galidi bucishe dees hayssi mashinezi dalga gaden diza badala isti guthara daro buucana dandayees buucidappe guye isti gita gongey diza makameza bolla badalaza shirishe dees

Zo7o gita maashiney hayssa misileza bolla dees. Haystimashinezikka goshsha guyanas maaddes. Guutha wolqaran daro saatenne daro ooso koyiza oothota guutha woden oothidi wursana dandayees guussikko histi ubba taas qonccides.

zo7o gita maashineyi dees hessa mashineza bollaka cuwa iza giddora kezana mala diza gita bollay dees hayssi maashinezi tani xeelliza wode nuus goshshes giigettidayssa gidon aggenna daro goshshetaka goyana dandaees

gita goommay diza zo7o mashiney dees zo7o maashinezaskka iza a qasse cuway keziza pollay dees hayssa mala maashinatikka iza lanqera daroy eqqidi beettes istimashinezi nuus daro go7a immees guusta wodenka daro oothso nuni ooththana mala maaddes

issi yafaran mitha koya giddon daro goshshes maaddiza ooso mashinate woykko miishati deettes hayssa ooso maashinete nuni shammidi woykko ekkidi izan daro gadiza go7ettanamala maaddes

Issi gita gidida kaamey ha toketidi dolishe diza giste gade giddon biidi dhale arcishe dees hissa dhalezikka kathazi guxumen metontonna malakka nuus daro murutakka immana mala maaddes guussikko.

Isti ogelanqen daro koshshes maaddiza ooso miishati deetis ha ooso miishataka yiidi xeellana diza daro kawo oosanchati deettis hayssa zo7o mashinizikka gadeza goyiza wode nuus daro murota nun demmana mala maaddes gussikko.

Denbazi kehppe dalgakko hesse dembazakka asati booran goydi wursana dandayettenna hissa gishas issi gita ooththo mashiney yiidi goyshe dizayssa beyana dandayettes hayssa mashinezi guutha woden dalga gadeza sife goydi wursana dandayees.

gita denba bolla gistes zayesidi qorxidi maxetas gakkidides hayssa gakki didiza gistezakka issi zo7o maashinney gelidi buuccishe woykko maxishe dees hakkon qasse daro misati diccidi beettishe deettes

Issi cilil 7o qo behuphen woththida gita aawuzi cilil7oo goshshe maashine gadiza bolla goyshe dees hayssa goshshe maashineza goyettidi aawuzi dalga gadiza issi guthara goyana dandayi dees gustikko hayssi nuus geyppe baysees

gita maashine dees hayssi mashinezi daro oththota ooththana dandayees dumma dumma go7askappeees hayssi maashinezi daro oothota guutha wodaninne guutha wolqan ooththidi nusi wursana dandayees gussikko.

Ze'o mashine ducangiliza gita gidida maarashay beettishe des histemaarashay daro gadeta issi woden goyana dandayiza keehppe wolqama gidida berata qommokko haysta mala mashineta kasha mide nuni daro go'a gowettana dandayoos

cilil7o gita maashiney kathi maxishe woykko buccishe dees hayssa mashinezi katthaza buuccidappe guye anqashazanne ayfeza dumma dumma sohora wutsana dandayees hayssi mashinezi daro talqa gadetaka guutha woden nuus buucidi wursana dandayees

gita zo7o maashiney dees hissi mashinezi kath buccanas kamadees buccidappe guyekka ayfezanne qasse maqaza hara baggara shaakidi kessana dandayees daro asati ooththiza oosoza issi guuthan ooththana dandayees

Denba bolla toketidi buro diccichediza badalaza hisi gita maashiney ha hakkoppe haakku gakkanaa biidi iza bolla micetidi beettes hayssi mashinezi haaththa ushshanas maaddizayssa gidonta aggenna hayssa mala ko'ettidikka nu woden daro ooththota ooththana dandayaus.

denba bolla woykko bale bolla buketishe diza kathtaza issi aawozi balla gochiddi carko bolla dhoqu histi poragishe dees hayssa carko bolla izi dharciza gidikko galabaza carko ekki biikko ayfezi baleza bolla ha duge wodhdhizayssa beyana danda7adis

issi yalaga naazi zo7o mashine sugishe gade izara goyshe dees hayssi mashinezi naazi daro wolqa go7etonta guutha worqala oosoza ooththana mala maaddishe dees hayssi naazi hayssatho daro gade goyana dandayees

Gita booththa mashiney gistey kaxidayssa issife shiishidi buuccishe dees haysti mashinezi dalga gade dizaa gistetaka buucidi isti bolla shiishshana wolqaetas dees daro oothtotaka ooththana dandayees.

Issi iccidil'o mashiney woykko izas goomma diza mashiney dees hayssi mashinezi kathi gakkidi zeretidi diccidi gakkidappe guye kath buuccanas maaddes buccidappe guyekka katha maqazanne ayfaza dumma dummasoora wothana dandayees.

dembaza bolla gaashey zaretidi maxixidappe guye qasse gita maashinen asati zaaridi goyshe deetes hayssi mashinezi keyppe gadeza lo7atidinne ziqq istidi goyana dandayizayssa daashidays izaynni baggarakka gita baaley dees

Issi denba bolla toketidi dolida gisteza bucanas cilil7o mashinezi yides mashinazi yidappe guyekka denba giddon diza kaththeta buucci wursidi ha qasse asati micishe diza mada baraza bolla ayfeza qolanas giigistishe dizayssa beyana dandayettes.

denba bolla gistey zeretidi dolidi diccidibbeettees hayssa mala gisteykka kaxidi gakkiza wode daro muurutanne daro go7a haysta goyda addezi woykko gabarezi demmana dandayees guussikko haysta mala gatnunikka nuuso lanqen dolisidi go7ettana dandayoos

daro mashine qommoti deettes iza giddon goshshish hanizay dees kath buccan hanizay dees maata buuccanas hanizay dees izafe qasse har masoykko shilshalo uzanshashalanaska go7iza daro mashine qommoti issi bolla shiiqidi deettes

guye baggara gita goommay dees gita goommazi hayssa dozoreza dhoqu histidi tookkana dandayees hayssa doyzorezikka gade goydi nuus daro muuruta nuni demmana mala ooththana dandaysses gussikko nunikka hayssa mala gita kaameta shammidi ooththo ooththana dandayoos

Izas gita goommay diza zo'o ooso mashiney dees hayssi ooso mashinezi gadekka guyana dandayees hara daro ooththotaka nuna ooththidi maaddana dandayees hayssa mala kaameti dumma dumma wolqa ooththota nuna ooththidi maaddettes.

hayssi gita goomma izas diza ooxo maashiney daro oohtota nuna ooththi maaddana dandayees kathi goydi zeran dandayees zeretidi diza kathataka maxana dandayees maxetidi diza kathataka bucidi nuus dumma dumma go7a immana dandayees gustiko

Haysti cilil'o maashiney daro oohso nuus ooththana dandayees koshshikko izan gaze goyana danda'os koshshikko qas izan maata buucana danda'oos daro nu wolqa koyiza ooshosataka guutha wodeninne guutha wolqan ooththidi wursana dandayees hayssa mala mashinatikka nuus daroppe go'a imettes.

Issi gita galal7o maashiney kath buucidappe guye yiidi issi gita polishite bolla katthaza qollishe woykko issi bolla shiishshishe dizayssa beyanakka xeellanakka danday dees guussikko hasta mala oothoza dar woden mashinetezan ooththana dandaye dees

Gita tophiya banderay kaqetidi beettes tophiya banderaza bolla galal7oy zo7oynne cilelo malay dees iza sinthenka gita zo7o mashiney giste maxishe dizayssa misalezi taas qoncisana dandayides.

cilil7o goomma izas diza maashineyidees hayssa mashinezas garse baggarakka achchey dees hayssa achchaza go7ettidikka maashinezi gaze goyana dandayees hayssi nuus guutha woden daro oothota ooththana dandayees

Izas gita goommay diza gita ooso masheney dees hayssa ooso mashinezikka nuni ooththiza wode nuus daro go'a immana dandayees hayssa maashsineza go'etidikka gitanne dalga gidida qadiza guutha wodeninne guutha wolqan goydi wursana dandayoos

Heezu asati shuraabe mayida. shuraabe mayida asatappe issiniya yelagakko.ha yelaga na7iya xeellishin keehippe lo7awus.taasiacho gidaakko ta izo ekkidaako ayba ufayssane kushiyaankka amarathora xiqilogoomene nuni gizayssa santhe qommo oykkadus.

Gita dirsa wulayi doyetin iza gido gelidinne samaye mala mayida aawozi kezishe Desi, hani bagara qase cililo kaamey de'esi, kaameza sinthanka nam'u bootha shurabe mayida nayti detesi, naytara qase issi ayiya cililo koote mayada dawusi.

isti gitama dabbaray gaden iixettin iza bolla asati katha ehidi qolishe dizayssa beschees isti hawuzikka cema asatas hayssa kathaza giddofe makimakkidi hezetas gishishe dizayssa akekana beyana dandayadis

Issi giyaraganaaya guutha naazokko baade haqqades guutha naazikka kushe bolla metettiza gashe naytas imettiza gashe nayti walqadhayiza wode imettiza dumma qumma qommo lastiqera oykqi dides hayssa mala gashe nayti nu heeran diikko izata maaddana bessees.

matabaran caanethidi kumida kathata yelaga nayti sipe shiiqidi kaame gongeza bolla caanishe deettis hessa mala katthatikka daro heeran biidi asatas bayzettana dandayetes goostikko

issi dalga keeththe giddon daro guutha nayti woykko yalaga nayti sipe shiiqidi kath mizayssa beyashidays hayssa naytaska kath gishishe diza nam7u boothta shurabe mayda asasi deettis hayssa yalaga naytaka mizidi ushshidi peshshana dandayetees guussikko

kaame giddon nam7u yalaga nayti issi miisha giddon sumatime kunthidi galti sheddetis kaameza giddonka daro katha qommoti kirtaase giddonka dizayssa beyana dandayadis nam7u addetikka booththa shurabe may7ida.

Demibazani gisiteyi toketi dolishe dessi gadezi kehippe daligako. Hayisa ubbay issi assa bba gidizaysa gidiko haysape demiza murutani adezi darro goa demans danidayesi koyiko izza mashineka shamana danidayes

Demban gakkida gaashe asati issppe maxishe woykko buuccishe deettees, izeta giddopekka issi aayeya lanqen kezada uttadus hayssa asati issippe dago shiiqidi issa gaden dizaysa buuccishe deettees.

Kehippe xelans daliga gade gidida bola asati giste zeridi dichishe detes haysa gadeza gidoppe asi gisteza buciza gidikko xoso ayi mala daro kati imane izeti shishshanas dandaizayisi qopinka adhes.

Gita denba bolla daro baadhoti toketidi diciidi gakidi dizayssa be'ashe days; hayssa gakida baadhozakka oyddu asati hokkidi iza giddope saanen baadhoza maxishe dizayssi misilezi tas bessanaka qoncisanaka danda'ides.

Heezzu aayethi githa uuththi qanxxi yeggidappe guye iza bolla dizayssa qaarishe deeththes;hayssa qaareththidayssazakka keeshidi ithimanne unccaa iza giddoppe kessana danddayethes;heyssa malaa oosothikka daro erathan ooseththeeththes.

Demba bolla gashshe dolidi madhetanaw woyiko buc'etanaw gakidi beetes. Hini bagaraka gita kelay de'es. Kelazo hako bagaraka gita boche de'es. Bocheza bolaka daroba miththati dolidi betishe dizaysa be'ana danda'yis. Bocheza garsanika goetida demba gade de'es.

denba bolla daro muuzey tokettidaysta giddon heedzdzu nayti woykko hedzdzu mintesi deettes izida giddofe nam7ati gabarekko issiniya qasse mangiste oosanchakko asati mango ayfeza maxidi wostidappe guye moybayle giddon dumma dumma awoseta bestashe dawus

Issi yafaran toketida santha qommo issi aaya hokkada iza giddope harmashekka santhaza giddoppe qanxasheka dawusu. Hayssa mala yafaran toketida kaththati issippe daro shiiqidi nuusi go'a immana dandayettes. Haanikko booththa booray eqqidi beettes.

Denban daro badalati tolidi diccidi ayfidinne paashshatidikka maralikka bettettes bazalata giddonka isti sama ayqo behuphen wossida hawuzi kantidi bishe dizahayssa miselezappe beyana dandayetes guusikko.

Issi demba bolla gistay do'olidaysay asati bukkid bukkidas guye madabarani gelithidi dizaysay be'ash daysi issi kezaday utadey dawusu issi zo'o shurbay,mayid inday eqaday dawusu

denba bolla daro badalati dolishe deettes hayssa badalata bollaka daro bayidi beettettes marlidakka paashshaykka izeta bolla beettees hayssa badalaza addezi izeti melidappe guy maxiza gidikko daro go7a demmana dandayees

Haiya mitha bolla biratappe oothettida balla oyqada kathata awa bolla shirayeggashe dawus ha aayiyaka hayssa melida kaththaza gam7o baalen kessada bukkanawu giigitana dizayssi eretes izi guye baggarakka gita dooray dooretidi beettes

Hakkon shuchchafe wotettida dalga gidida gita keeththey dees keeththeza lanqenka darsan gididayssa woykko madabe gizayssa bolla daro puyte qommoti ziccidi beettishe deettas ista giddonka daroti melishe dizayssa akeekadis.

woge bolla boochcha matabaray dees zo7o kuntaletikka deettes hayssa matabaraza giddon kathi kumidi beettes zo7o kuntaleza giddonka daro kaththati kumidi beettetes haysti kathatikka isti suuqe sinthen dizayssa akeekana dandayadis

denba bolla gita gidida shunkurtey dolidi beettes hadolidi diza shunkurteza giddonka heedzdzo asati amettidi kantishe deetes heyssa shunkurtezi lo7athidi xunniza gidikko daro biranus immana dandayees

Gita bazalay dolidi beettees haddolidi beettiza badalazikka maarilides maarlidayssa bollaka gita badala ba'idides isti booththa layno mayda awuzi salo malaqobe woththidi badalaza poyqqidi beettes guussikko.

namuas shaaketida dalga gadey dees anamuas shaaketida dalga gadeza bolla daro badalati diqqidi bettettes badallatikka maarilida izeta giddofeka badalla bayiday daro dizayssa beyadis

issi demba gade bolla kathi dolidi dees hayssa dolidayssa giddon haakkon issi naadayssi kushen booththa miish oyqqidi ooso oostishi dees izetani baggarakka guutha guutha tukka dhale masadiza dozatikka deettes

Bale bolla gistey qaden wosettin iza bolla issi yala ga nazi parata laagishe deettes iza taynne baggarakka daro kaththa doorati issife shiiqidi beettishe deettes parata giddonka zo'oykka booththika dizayssa beyadis.

Denbaza bolla daro puute qommoti deettes izata giddonka tani xeelliza wode tukke puuteykka dizayssa akekana dandayadis haakkon isti barmele giddonka haaththey kumidi dizayssa beyashe days gammo izata giddopfekka duuqidi puuteta hushshana dandayos guustikko

Issi gita baale bolla daro mehta issi addezi laaggishe dees mehetas kacey kehippe gitakko kacediza giddonka qaray dizayssi bettana dandayadis baleza bolla boratas duunay qashettidi dees izitika kath moonta malas duunazi qashetidi uttidayssa keekadis.

Denbaza bolla gistey kaxidi qorxidi beettees hessa gisteza buucciza gidikko asati daro gu'a izappe demmana dandayetes hayssa mala lo'o gade asi demmidi iza bolla giste zereth zeriza gidikko daro matabaranne daro kuntale kometi demmana dandayees.

Daro asati kushe bolla puute oyqidi hametishe deetes ha puuteza ekizi demba bola holla bookidi tokiza gidiko biitay haathan mecetona mala woyko arada biitay haathan mecetidi boona mala teqanas danda'es.

1 gade bolla Gita mith dicid dayid betes, hays mithazika ayfiza wode nus daro go'a imana danda'es,ha'ka nun koyko iza kuwa gidon utid dumma dumma dubushata haranaveoyko hasa'ana danda'os

Issi gita kawo oothanchay olla bookkidi iza giddon puute tokkana giigettishe dees.izeta guye baggara daro asati hayssa mala ootho oothishe dizayssi beetishe deetes guusako.ista giddopekka puute oyqidi eqqiday daroti deetes.

Tukke puuteti diccidi beetetizayssa giddon daro asati issipe shiiqidi dees izeta giddoppe nam'ati aawa gidishin nam'ati qasse aayetako guuththa naytika izeta giddora eqqidi dees daaro puute tukketikka beetishe dettees.

Worraza giidon daaro gitta miththati diccidi bettetes ha diccishe bettiza woraza giddonka daaro asati kanththidi bishshe dizayssa be'anasi dandaos hayssa malla giitta miththati nu heeran diizayssa gidikko away nuna qohonta malla oththana danda'es gusukko.

issi demba Bolla Gita Mithay kundidi Mellidi Dizaysa Be'adis Haysa mithaza herape be diza Gade Walle Woyko Kaltan qeridi ekiza gidiko izetas Ecanas danda'es hayta malla mitatika Hathey Dizaysa Gidon Kundidi Betanaw danda'etes

Gita mitha tukey qanxettin qanxxetidayssa bollappekka puridi diccishe diza tukkey beettishe dees. Haysta mala durmata bollappe daro mitha qommoti diccana dandayetes. Tukkezikka hayssi diccidi nus ayfidi go7a imana dandayees gussikko.

issi simeloy diza gade bolla daro kawo7osoossia osanchati hamittidi hayssa heeran diza dumma dumma katha qommota xeellishinne hizetaka akke kishe dizayssa be ashe days ista giddofe darotikka huphe bolla qoobe woshthida

daro karo dereppe yida asati issi gita wora giddon shiiqidi iza xeellishenne ufayetishe dizayssa beashedays tenbaza bolla biittaykka issi bolla dhoqu dhoqu dhoqu giidi aadhdhe aadhdhidi bettishe dizayssa beyana dandayadis

issi buuchchama aaway dees awuzaska buuchchezi pulumides booththa shorabe may7di kushe bolla karetha lastiqen dolida tukke zarethi oykko puuse oyqqida eqqidides qodheza bollaka dungoza xaaxidi dizayssi beettes

Hissi huphen qoobe woththida aawuzi uttidi olla giddon mitha qommo tokkishe deettis izeta guye baggarakka daro asati eqqidi izi ooththishe diza oosoza xeellana woykko beyishe dizayssa akeekana dandayettes

Zo'o shora be mayida issi ahuzi kushe nam'ata sitistidi haasay hasayishe dees iza guye baggarakka daro mitha qommoti deettes heza giddon tukaykka dees hara katha qommotikka dizayssa akekana dandayadis.

issi eerappe kezida daro yelaganayti kushe bolla huute oyqqidi tokkan bishe dizayssa misirezappe beyanedandati hayssa mala yelaganayta dumma dumma oothto giddon gelsidi ooththishishe dizayssi daro go7a immees

gita mithi diccidayssa giddon dumma dumma mitha qommotappe sino zigididayssi ayfidi beettes hayssa ayfezi kaxiza gidikko wostidikka maana danda7oos hayssa mala mithataka nu dan7on tokkidi daro go7anne daro muuruta demmana danda'os

Issi denba bolla hayssa nuni xide giza mithi dolidi beettes hayssi nuus qar qaretidikka qorqore keexxe izan keexxana kamadees ta roomita qommotikka iza lanqen dolidi dhoqu gidi diccidi bettishe dizayssa be ashe days.

daro asati shiiqidi dizayssa giddofekka issi huphara bo'ati ekkiza aawuzi pute tokkishe dees izi tokkishe diza putezakka daro asati lanqen eqqidi xeelleshe dizayssa beyana dandayadis ha eqqidi diza assata kushshenka daro putey dees

Issi gita koya giddon karetha lastiqa giddon toketidi dolishe dizaa daro puute qommoti deettes hayssafuteta dichidappe guye hara denba gaden efidi izaza tokkiza gidikko nuus diccidi daro go'a immana dandayettes ayfeza gidikkoka izata ayfeza maana dandayos guustikko.

Arsay medhettin arsaza giddon daro puteti tooketida hatoketizi diza arsaza bolla qasse isti yela ganaya pompa giddon haaththe duuqa hada haaththeza ushshash dizayssa beyana dandayidos hayssa mala arsaka nuni giigissidi puuteta haaththe ushshana danda'oos.

Hissi lo7athi layno mayida aawuzi mitha giddon eqqidi asati oychiza oychotas dumma dumma qofa imishe dizayssa musilezi bestishe dees haysta mala aawaykka diigi dumma dumma qofata satas aaththizayssi koshshees

issi booththa shurabe mayida awuzi olla bookkidi holaza geddonka puute tokkidi tokkidappe guye pompan haaththe ushshishe dizayssa misalezi mistishe dees iza malaka hara oos ooththishe diza asati guye baggara bettishe deettees gussikko

Gita boshe bolla daro misas diccidi gita wora medhidi beettetes hastabochcheza bollaka guuley wodhdhidi beettes tani xeeliza wode histibochchezi kehppe gitanne dhoqa gedidayssa akekana dandayadis.

Daro asati issife shiiqidi ooso ooththishe deettes nisita giddofeka daro ooti kare dereppe yiday asata masatetes ha ooso ooththiza asatasay qasse dumma dumma miishata gastishe diza asati bettishe deettes.

issi uphe bolla booththa qoobe aaththida samay koote may7idadezi puute tokishe des putezikka tukke puute yudidayssi erettes iza guye baggarakka daro naytinne daro gita asati puute oykkidi tokkan bishe dizayssi beettes

Isti heeran diza daro asati istife shiiqidi wora giddon gelidi puute tokkanas puute kushe bolla oykkidi istife shiiqidi bishe dizayssa beyana dandawus haysta mala isti heeran diza asati gezidi puute tokkiza gidikko daro go'a putezappe demmana dandayeettes.

Nam'u aayeti dalgga gade bolla santhe zerethi yafarara tokkidi dolisidape guye izi diccin ha'i qasse harmma issipe shiiqidi harmishe de'ettees Hayssa mala sanththe zereth zeriza gidiko iza giddoppe sanththeka demana dandda'oos sanththa ayfekka demana dandda'oos.

Gitta mitha bolla burutukane ayifeti darro dicidin ayifidi cili'li'o galali'o massatidi betssi hayssa mala burtukanita nunu danini'on dichid nussi go'o demanasi danidayosi bayizidika birra demasasi danidayosi

Demban bola santhene santhe masatiza dumma dumma dozati bayzetishe de'etes haysa mala santhetaka nuni dan'on dolisidi koyikon iza gidope birraka ekana nus koshiza mishata giyape shamana danda'os

gita burtukane mithi daro aypeta issi bolla aypd bettishe deettes haysta mala burtukanetakka maxidi gihan gelsidi bayzidi daro bera ne daro muuruta demmana danda7os haysta mala ooththoy nuus dan7on daana mala koshshees

Madabaray dees matabaraza giddonka shunkurtey dees tungan donoy dees kaarotoy dees oykko zo'o xaboykka dizayssa beyane dandawus haysta mala kathatikka giya bolla kezidi bayzettishe dettes izatikka shamide nuni mana dandayiza qume qomotakko.

oge bolla booththa madabaray yexxettin iza bolla shunkurtey miximixay qaariyay micetidi bayzettih yedes ini baggaraka izas tani sunth eronta miishaykka bayzettish yedettes hayssa mala asati ogen kesside bayzidi bees dumma dumma koshshiza miishata perazara shammana dandayettes

hayssa galal7o mitha ayfey dees mitha ayfeza bollaka aguntshi dees hayssa aguntha zallo distidi denthidi ekkeza gidikko ayfezappe nuus daro mal7iza qomay keyana dandayettes gussikko hayssa mala mitha ayfetikka boone woden diccana dendayettes

oge lanqen daro katha qommota kaqqidi bayzishe diza yalaqanazi dees hayssa tani xeellashe diza suuqeza giddon daro nuni maana dandayiza dumma dumma quma qommoti deettes boteykka dees muuzeykka dees purtukaaneyka isife shiiqidi bayzetishe dees

hissi keeththe giddon daro muuze qommotikka aypey nuni maana dandayizayssikka deettes muuzetikka kaqetidi bayezetishe deettes madardara bollaka daro burtukanetikka liceetidi qiccetidi dizayssa beyana dandayadis

Agunthay iza bolla diza dumma gidiza woran dicciza nuni maana dandayiza issi hayssa bolla dolidi beettes hayssa aguntha iza bollafe kessidikka loddara nuni go'ettidi iza maana dandayoos gussikko.

Hayissi gita suyqa giddon daro kaththa qummoti sipe shiiqidi bayzis tishe deettes hizeta giddon muuzey dees burtukaaney dees papaayay dees daro nuni maana dandayiza nuus daro go'a immiza nu bolla hargefe teqqiza kaththa qumotikka deettes.

Daro baddalati diccidi ba'iddi marrrilidi pashshatidi bettes hayssa pashshatidi bettizayisa bolla issi mashshinneyi dhoqqu gidi bidi dhalle iza bolla dharccesi hayssi dhallezi baddalazi guxxunera metetonta malla maddes woyikko nagges.

Gita ketha gidoni daro c'ishati dolidi betetes ha dolidi betishe diza katha woyko kethaza gidon qase issi yelaga nazi qare bola ayfeza wotidi ekishe bishe dizaysa be'ashe days issi ayiyaka hokada buc'ashe dawus.

Dembba gade bolla hedzdzu asati issippe shiiqidi gadeza goyishe deettes. Hayssa goyettida gadeza bollakka asati zererththi zerana giigettishe dizayssa be'ashe daysi. Guye baggarakka daro asati oosoza ooththishe dizayssa akeekana danda'adis.

Tophiya bandirray izza bolla dizza eqidi bettes horphille gidoppe wodhizza katha woykko dumma dumma mishay dizzayssa ha misileppe beyanas dandaadis.

Dembbaza bolla daro muuzethi yafaran thokeththidi dolishe deeththes; haysththa muuzetha giddopekka daro muuze muruthaa nuuni demmana dandda7oos; kaxxida wodekka nuus daro go7aa immana danddayiza muuzethi deeththees guusa koo.

Daro denba bolla issippe daro shiiqida asati ootho oothishe de'etees sinththe bagaarakka goyetishe attida gadey de'es; goyetishe attida gadeza bollaka maatay dolides; haakonika gita kaamey eqqidi dizayssa akeekana danda'adis.

Ttophiya bayndiray diza gita horphilley dembba bolla eqqides iza giddopekka daro miishata asati kesetishe dizayssa beyana dandayadis aketida miishataka issi akame bolla diza addezi goochchi deepishe dees.

histi booththa miisha giddon lastiqara xaaxitidi diza zo7o ciishshati deettes haysti ciishshati xeellishin kehippe ufaysettes hayssa mala ciishata tophiyay kare yeddidi iza bayzidi daro miishanne daro muruta demmana dandayees

Gita booththa laylo mayida aawozi ha'i woden diza maththa kooththeta giigisishe de'es. Hayssa maththa kooththati lo'ethidi nuni giigaththidi woththiza gidikko nuus daro eessa murota immana danda'ettes. Kooththatas malaykka galal'okko.

issi izas qara mashsha woykko baaca masatiza achchey diza mashiney gadeza bolla eqqidides hayssi mashinezi gam7o kathi qasse bucanas izas achche dizayssi beashedays daro ootokka nuna ooththidi maaddana dandayees

Booththa madabaran keyppe gita gidida keeththey keexxettishe dees hayssa mala gita keeththey keexxettidi giigiza gidikko iza giddonka daro nuus goyiza puutetanne mitha qomota dichchanas koya mala gididi maaddes

Heedzdzu nayti deettes. izata giddofe issinnozi aawakko. Ha awuzikka olla giddofe awa wolqan haaththe duuqidi woykko saabidi kessana danda'iza mashine go'ettidi ollaza giddofe haaththe kessishe dees. Hayssa mala ooththotikka gaxare heeran deettes.

Isti dalga gidida gade giddon daro uciishsha qommoti dolidi diccishe beettetti irita giddopekka isti aawozi zo'o qalala gidida ciishshata istife shiishshidi qachidi gaare bolla woththidi sugidi efishedizayssa psilezappe beyana dandayettes.

issi goshsha ooso tamarida addezi daro asata heerappe shiishshidi dumma dumma goshsha toketha ogeta hezetas bestishe dees issi yafaran dumma dumma wodero qomota qachidappe guye yafarazan qasse biitta maydishe dees kach tokkidappe guye

issi gita keeththe giddon daru ciishshati diccidi bettettes haddiccidi diza ciishshetikka podhidi deettes podhida ciishshetakka hyssife shiishshidi aayya qachada giyas bayzanas giigetasi dizayssa be ashshe days guussikko haysti ciishshe nuus dargu7a immana dandayees

zo'o shurabe may'ida huphe bollaka booththa shaashe qachida nayti ciishsha istife shiishidi licishe deetis haysti ciishshatikka istife shiiqidi kare dere biidi bayzettidi nutophiyaz daro go'awoykko daro bera demisana danda'ettes

Naaya kehippe ufaytada miicashe dawus zoqo bolla keeshe baradus galal' ushura bekka mayadus kushen daro tukke haytteka dankawoy qada be ashe dawus izi guyey baggarakka dalga gaden daro tukke puteti dolidi bettettes

gita keeththe giddon daro zo'o ciishshati coridi beettettes haysti ciishshati pudhiza wodekka maxetidi daro go'a nus immana dandayettes nu keeththe keeza giddon lo'ethana dandayos kare dere biidikka bayzettidi tophiyaz daro miisha ehana dandayettes

gita gade bolla dolettidi toketidi diccida ciishshe giddofe darota qanxidi naazi kirtase giddon woththidi gaare bolla sugishe dees hayssa elaga naazikka kehidi ufayettidi oosoza wustishe dizayssa akikane dandayadis

Karetha lastiqoykko fastale bolla zo'o baadhoy dees hini baggara qasseka karetha fastale giddonka karetha baadhoy dees issi pompa giddonka katha zerethi dizayssa beashe days pompatappe hini baggaraka cilil omatay dolidi beettes.

issi dalgga gidida denbba bolla heedzdzu nayti deettes. heedzdzu naytikka ciisha giddon eqqidi deettes. hayssa podhdhida ciishshataka maxi maxidi danki dimmidi deettes. hayssa ciishshata gam'o qachidi bayzanakka iza giddofekka bira demmana dandayettes.

daro heera asati sipe shiiqi eqqida izitikka kushe bolla daro dabtare oyqida isseta giddofe issi awuzi qasse qofa aaththishe des izi aaththishe diza qofazakka ha eqqiti diza asatikka dabtareze bolla xaafishenne iza ezgishe dizayssa akekadis

Gita denba bolla issi birata saane oyqqida asati kath gadiza bolla zereshe deettis hayssa asatikka tani xeeliza wode kawo ooththanchata gizonta aggettenna izita giddonka daro gabareti dizayssa be ashe dayays guussikko.

hayssa dalga gade bolla daro mango mitsati diccidi beettettes izita giddofeka daroti pudhishe deettes hayssi pudhida mango ayfezikka gam7o hayfiza gidikko maxetidi daro go7a immana dandayees gussikko

Nam'u booththa derbadire may'ida xeellishin keehppe lo'iza nam'u indeti deettes indetikka hube bolla ciishe qachchidi kushenka idimmidi deettes xeelliza wode ay ufaysses gidetii hayssatappe issinoza ekkidi macho izas gidizayssakko

demba bolla daro asati isipe shiiqidi kath zershe deettis hayssa kaththazakka issipe hara wode qase shiiqidi izati maxanays eretees hayssa ta giddofekka daroti kawo oosancha gididayssa akekana dandayadis

Isi keeththe giddon daro puuteta woykko ciisha puuteta issife shi sshiishshidi qachishe diza daro asati deettes haysta asatikka puute ciishshaza issife qachidi bayzidi daro go7a demmana dandayettes guussikko.

Denba bolla daro puuttoti dolidi beettizayssa issi celil'o mashinezi yiidi puuttoza maxishe dees hayssi puttozu maxitidi suqetidappe guye naxala gaabe bullukko dumma dumma nuni mayana dandayiza miishata medhettana dandayees.

Denba bolla zaretidi dichchida kathi issi zo'o mashinezi buucishe dees hayssi zo'o mashinezi katthaza buucidappe guye issi bolla shiishshidi hara mashine bolla qolishe dees ha zaretidi dichcida kaththaza lanqenka gita ogey dees.

denban daro toketida ha7i wode nuni suntha izas xigilgoomen egiza santhe qommoy dees hayssa santheza giddonka daro asati hamettidi ootho woothishe deettes hizita giddon har maarmisaykka dees santeza qasse shoddidi maxishe giigistishe didaykka dees

Kirtaase giddon daro ciishshati xaaxetidi beettishe deedis ha xaaxetidi diza kirtaasaza giddon diza ciishshata nuni bayzidi daro birawoykko daro muruta hiza giddofe demmana danda'oos kare derekka yfidi bayzaana dandayoos guussikko.

gita ogey diza gadeza giddon daro ha7i woden nuni mangotarakka afukatotarakka isbdichchana dandayiza mitha qommoti deettes hayssa mala gadenka nuni mitha hayfeta tokkeza gidikko daro murota nuus immanayzati dandayizayssi deretes gussa nunikka minnidi goydi ooththana dandayoos

gita koyay izan giigettin giigettida kowaza giddon daro ciishshati diccidi deettes haysta ciishshata hara wode maxiza gidikko baydidi daro go7a izappe demmana dandawos haystamala ciishshatikka tophiyas daro demisha heishshe diza ooththo qommotakko

Githa dalgga oge giddon daro haaththethi bishe deeththes; githa shaafaykka beeththishe de7ees; iza bollaka kaamethi aadhdhana mala daro thuussatha bolla ereththida ogee des; ogeeza lanqqenkka guuththa keeththi dizayssa be7ashe de7ays guusikoo.

Gita shuchchappe kexida keeththay haahuwan beetees. Iza hini bagarakka daro asati issippe shiiqidi dumma dumma qofa haasayishe dees. Ista gidonkka heezzu issi mala mayo mayida asati deetes. izatappe issinozi haasayiza haasaya daro asati eqqidi siyishe deetes.

issi gita gaze goyiza mashineza sinthen issi booththa shurabe mayida yalaga naazi kushshe dhoqu histidi haasaya aassayishe dees gita denbaza bollakka mashinezi bolla bookkishe dees hessa yalaga naazikka tani xeeliza wode daro izasa layssi bibeynna

issi karetha dalga lastiqey nam7uppe dariza sati sipe shiiqidi issi bolla oythetishe deetis hayssa lastiqezi gam7okka bolla giddon yegettiza gidikko daro aaththe nuus elisidi oyqana dandayees guussikko

denban yafarara toketida kaththa qommoti deettes ha yafaran diza kaththa qommota giddon qasse yafarara aaththe yiidi izeta ushshishin be ashe days hayssa mala goshsha oothota giddon aaththe yedidi haaththe ushshiza gidikko daro muruta demmana dandayoos

isti yafaran goytida gita dalga gade bolla haaththey izan qoletishe dees hayssa haaththezi gadiza bolla zeretida zerey dolidi diccana mala maaddes hayssa mala demba gadenka haaththey gelidi diza gidikko darun wurta nuni demmana mala maaddes

gita bushe bolla asati keeththe shuchchafe keexxishe deettes izata guye baggarakka gadezan daro asati issife shiiqibi oosota ooththishekka dumma domma qofataka issife haasayishe dizayssa beyashe days issi gita ooso mashineykka dees

Gita shaafay gogishe dizayssa giddofe asati izappe lanqera qasse hara holla bookkidi haaththeza woykko gita shaafaza zaaridi katha iza giddofe ushshana dandayettes hayssa mala haaththe nuni katha giddon zaaridi oshshiza gidikko katha zi nuus daro muruta immana dandayees.

gita shaafey dizayssa bolla kameti haadhdhana mala tuussan oosettida gita ogey dees hayssa haaththeza qasseka teqqidi gitasidappe guye gade giddon zaaridi gade giddon diza kathata ushshana dandayetti dees gussikko

Kethay ezatas gigin kethaza giddon darro kethoti isshippe shiqqidi de'etes. Ha kutotta giddon addeti de'etes indottikka de'etes. Ezatassikka zoo saane giddon eti kattha maana malla wottida zoo hatthe ezati uyana malla giggetida saanekka etaw de'as.

Issi aya darro kutotakka dichashe dawus kuttotaskka katha ehada mizzashe dawus he katha midda kutotokka kehi modhizzayssa besses eta gidinikk caccutezzi dizzayssa be77anas danda77as.

Daro asat issipe shiqid dorise shamanas xelishe detes. Izeta gidope issi awuzi issi doriseza toho dhoqu hisitid goyina oyiqid xelishe de7es. Heni bagarka issi zo7o shurabe mayida adezika iza mala doriseza goyina oyokid modhone giliqa gizayisa xelishe des.

Keethe giddon issi yafaran daro miizati deettes hizeta haysta bollaka worqey dees hizeta giddon karistika dees boothtikka dees wanca meykka dees issi zo7o maaraykka bettashe dawus izeta sinthenka hara daro maatati dolidi bettes.

isti demba gidida gade giddon daro dorsata asati sifhe shiishidi bayzanas kissishe dizayssa misilezappe beyana dandayadis hayssa mala orde orde dorsata soon dhiikidi modhasidi bayzana dandayoos issinozikka izata xurqafera laaggishe dees

issi qorqoroppe keexexida gitta keeththa giddon issi awozi daro miizata dhiikishshe dettees hayssa malla miizatta dhiikkiza gidikko daro maaththi murutta nus immana danda'ettees akayoo gikokka bayzidikka izatappe biira demmana dandayettees

Keeththe sinththen daro kuttoti deettes izeta giddoppe issiniya galaba bolla nam'u phuuphphulle yelada dizayssa miselezappe be'ashe days hayssi aawuzikka kuttota sohon issippe diichchishenne hayssa mala daro phuuphphuleta izetappe demmishe de'ees guussikko

Issi aawozi gita kuttoade dhoqu histidi fayttidi bestishe dees aawuza kuttozikka xeeliza wode keeppe orde gididayssi erettes awuzikka iza guyera daro kuttota wothidi dizayssi betishe dees.

Issi booththara karethara izi bolla diza miiziya qodhe dhoquistada zo7o inxarsi kessashe dawus miziya xeelizawude kehppe miichawus izi lanqenka diza karetha maraya okkada uttola oykko galaba mashe dawus.

dembaza bolla keyppe daro gilqa gidida miizati issippe ha mitishe deeti zoykko bishe deetis hesetaka laggash diza issi indeyada tani xeelliza wode heerazikka away iza qohidayssa maata bayna gade gididayssa beyana dandayadis

Isti gita keeththe sinthen heedzdzu asati deettes istata giddofeka issiniya aayokko nam'ati guutha naytakko aayiya sane kumethth phophulle shiishshada dawus hayssataka daro kutota giddofe iza demmeanaa dandayizayssi eretes.

Karen daro mizati gaden zen'idi beettettes haakkon qasse isti keeththe giddonka diza daro mizati deettes gadezi omarsikko izaz gish aska ampole woykko marbatey eexishe dees hayssa mala karenka daro miheta hayssana dandawoos.

Gita wanca booray dees wanca boorozaska kace izas kehpe gitakko kacizikka kehpe qarakko iza guye baggarakka zo'o booray mokkidi maarstamishe dees hamatamishe diza booroza sinthenka gita wooray diccidi beyttishe dees.

Giya giddon daro boorati bayzettishe detis hayssa boorazaz meeray kehpe gitakko boorazikka eketidi modhidayssa akikana dandayadis booraza kacce bollakka issi aawuzi wodoro qachidi giya bolla eqqidi bayzishe dees

issi gita dargagad oge bolla issi aawuzi kushen walanje woykko qoncora oykqidi hube bolla qoobe aaththidi daro mehta issipe laaggishe dees hizata giddonka kacara dhoqu gidi diza miizakikka deettes

keeththe giddon booththanne karetha gidida daro miizati deettes ha mashenezikka tani be7ashi dizayti maathata miizi maath maathanas go7izayssa gididayssa erana dandayettes gusikko hayssa mala miizatikka daro maatha nuus immana dandayettes.

Issi qorqoroppe oosettida koya giddon daro mizati yafaran qashettidi uuttula oykko galaba mishe deettis haysta mala daro mizata issife shiishshidi nun dhiikkeza gidikko daro maathikanus imettes akay gidikko ba izidikka izitappe daro bira demmana dandawoos

Issi birsa giddon daro kutto adeti deeppes heesta giddonka bosta kutto dizayssa beashshe days hakunikka daro kutto adeti deeppes hayssa kutto adetaka giya gessidi bayziza gidikko daro berata demmana dandayettes

Issi awuzi daro deeshsheta issife laggishe deettes hayssa deeshsheta nuni bayzidikka woykko dhiikkidi modhisidappe guyekka bayzidi daro bira demmana dandayoos hayssa mala deeshshetikka oroomiya kilile akababen heeran daro woze deettes.

Gita qorqoro keeththey shuchchafe keexxettidi deetis gita keeththeza lanqenka shuchcha keelay keeletides keelaza bollaka deeshatinne dorsati issife dizayssa beyashidays hista mala shuchchi keexxettida gidikko daro laythi gam'ana dandayees guustikko keeththazi.

Esi gita demiba bola daro kaxay ezan qoletn eza bola gita kache diza borati amutishe detes hasi borazi hamutiza wode haysa kaxaza bukanas danidaetes beni wedeka asati hesaxo gaden diza kaxsi buketes

Issi heerappe daro asati issi heera koxe oykidi olla bookkishenne puute tokkishe de7ettees hayssa mala asati tokkiza gidikko haathey gadeza meecconta go7ees guussako.

Issi samaye mala qobe huphen wothida polise awozi kushren sate wothidi qaseka akafan ola bokishe des hen bagaraka daro kawo osanchati gidida asatika eqidi dumma dumma qofan hasayish detes qodheza bollaka duguza xaxetidi des

Gita leeyha gidon yafaran toketida tukeyi deeyes haysa tuke puuteti qase karetha lastiqe gidon issipe shiiqidi toketidi deetes. Hausinpuutey dicidi Gita mithi kezidappe guye daro tuke ayfe nus imana danda'es

Daro kawo osa oothishe diza asati issippe shiiqid Gita demba bolla puute tokidi asata besishe detesi, ha toketidi diza puuteta ushanaska izeta laniqeni Gita pompa gidoni haatheyi kumidi dizaysa beyadisi.

Demba bolla issi polise adezi akafa oykid puute tokanasi olla giigisishe Des,iza guye bagaraka dark asati issi ppe shiiqidi dumma dumma Qopa hasa'ishe detes, izeta qodhe bollaka dunguzay xaaxetidi dizaysa beyadisi.

Asati gita badala maxxidappe guye zereththas maadana mala daro badalata issi gita miththata bolla kaqqidi woththida. Hayssa mala zereththati shaaccidappe guye qasse buncgchetidi gadeza bolla dharccetidi izas zereththas maades.

Dembbaza bolla daro boketida ollaay dees. Hayssa ollaza bolla daro miththata puute tokketanasi giigidayssakko. Hayssa mala gaden nuni olla bookidi dumma dumma puute qommota tokida gidikko daro go7a ekkanakka immanakka dandda7oos.

denbaza bolla gistey dolidi beettishe des, ha dolidi beettishe diza gisteza giddonka issi gita agunthara diza mithi diccidi beettes hayssa bolla dembazan diza gisteza asati maxidi shiishshiza gidikko daro muruta demmana danda''etes.

Gatta keeththey geexxeti dizayssa guyen daro uuththati deettes ha uuththata lanqenkka issi malara dummatiza kareththa masatiza uuththikka dees ha dan'o sharphen daro ziidatikka deebotikka dizayssa beyana danddayadis guussiko

gita muuzey gita banchche kessidi dizayissa be'ashshe days hayssa banchchezankka issi awuziikka ke'ippe mallalettidi issi kushsheza banchche bolla woththiddi xeellishshe dees huphphenkka qoofe aaththides banchchezakka guxumetti moona malla iza lasttiqerra kammidde woththidees

issi kushe bolla daro bangati deettes hissi bangati gaacettiza gizikko nuus gaabula kaxana dandayees akay giikkoka pentisidi uyanakka dandayos gussiqo awuza kushey keype gita

Denba bolla daro toketidi doyiza gistey dees hayssa giste giddonka issi aaya kushichcha kushen baaca oyqo albane baaca oyqqada adesa kushen qasse gisteza oyqqada buccashe da hayssa mala oosoy gaxare heeran keyppe eretes.

gita kaame gonge giddon heedzdzu yelaga nayti mango caanishe deettes mangozikka kaameza bollakka dees gade zanka dees henikka daro asati qasse issife shiiqidi ooththo ooththishe dizayssa beyana dandayos haysta malla mangozakka bayziti daro beranne daro demmisha demmana dandayettes guussikko.

Gita woyshera keexxettida gita kata keeththi misileza bolla beettes hayssa keeththiza lanqen woykko dan7o sharphen daro kaththa qommoti zeretidi diccishe dizayssa beyana dandayadis hini baggaraka iza mala gita kath dizayssa beyana dandayadis

daro puteti yafaran yafaran gididi toketishe deettes hatoketi dolishe diza yafarata giddofekka galal7o masatiza putetikka deettes hakonikka daro dalga gade bollaka yafaran doletidayssa giddofekka cilel7o masatiza ciishshati woykko puteti deettes

Issi daro denba bolla asati issife shiiqidi kushen akaafa oyqqiday izata giddonka dees hayssati puuteta tokkanaas daro erappe shiiqidi iza asata gididayssa erana dandaadis izata giddonka guutha yelaganazi dizayssa beyana dandayadis

Gattay gazen kundin iza giddon daro bazallatinne baadhoti dicidi beettettes haysta giddofeka daro baadhdho murutanne daro bazalla muurutana demmana dandayettos haysta kastaza giddonka aadhdha adhidi sharafay dizayssa giddishas harmana bessees.

Denba bolla dono tokkiza aawozi donoza harmishe dees awuzi toho bolla caamma woththibenna bulla bolale gixxides bootha leynokka may'ides hiza suphey bo'ati ekkees hayssa donoza izi harmidappe guye donozi daro murota immanayssi eretees.

Karetha lastiqe giddon daro tokke puuteti diccidi deettes ha tukke puutatakka efidi hara ootan hara sohon tokkeza gidikko daro go7anos immana dandayeettes diccidi ayfedi maaxetidikka daro miishanne daro deemisha hana dandayettes

toketida dunoy diccidi ciishsha kessizey dizayssa beashe days hayssa gadeza bollaka haakon diza nam7u asati deettes haan matanka isti yela ganazi dees gadeza lanqenka guutha gatta keeththay kexxexidi beettees

Gita boshe bolla gita gidida kawo ooththanchati issife shiiqidi puute tokkishe deettes hayssa mala bochche gadiza bolla puutezi toketiza gidikko gadizi haaththen mecetidi boonna mala teqqana dandayettes nunikka nu heeran hayssa mala puuteza tokkanaas bessees.

Qorqqoruwan keexeththida keeththaa giddon daro deeshethi de7ees; haystha deeshshathakka issi addethi yiide ethas kaththe immidi etha dhiikkishe deeththes; haysththa mala deshshatha issippe shiishshidi dhiikkidi daro go7aa izuwappe demmana dandda7oos.

denba bolla nam7u yalaga nayti beeshsha oyqqidi issi booththa layno mayda awuzas bestishe deettes a booththa layno mayda awuzi medosa taakime gidon taggenna izata lanqenka daro asati eqqidi deettes guye baggarakka kaamey eqqidi beettes

Issi booththa kamey haakora eqqides kameza sinthen daro asati issipe shiqidi eqqides ha daro shiqidi eqqidadezi nam7u yalaga nayti deeshshe oyqqidi pooththa layno may7ida medosaakemetas oykqidi ooththishe diza ooththoza beeshe diza histetakko.

denba bolla daro meheta asati laaggishe dizayssa beyane dandayadis izita giddonka heedzdzu harisi deettis hara baggarakka booratinne mizati issife asatha sinthen ametishe dizayssa beyane dandayadis haakkonka mithi issi bolla shiiqii dizayssa beyane dandayadis

issi galal7o shurabe mayday yelaga naazi kanaza dhoqu istide oykqin issi booththa layno maydawuzi kanaza narpe caddishe dees ha narpe caddishe dizaddezi booththa layno maydi huphe bolla qoobe wothtides

Issi dirsa lanqen diza olla giddon mehetas kath imettin iza miishe deettes mehetappeka daroti ducara modhi dibetettes hayssati dhiiketiishe dizayssaka akeekanas dandayazis heseta giddonka karetha booray dees.

hareza bolla matabara masatiza kooras gidiza miishe dees haysti miishezikka hareza zokko bolla dumma dumma katsa qommota caani bishin hareza qohonta mala ooththanas giidi dizayssakko gustikko histi ubba hareza zokko bolla dees

issi gilqa paraza aawuzi pilgishe diizayssa beyashe days hayssi awuzi pilgi xeelidappe guye ezas dale caddanayssi eretes izi pilgishe kaasayizayssa siyadezi dawutare bolla xaafidi oyqishe dees guossikko

issi dirsa giddon yelaga nayti isife shiiqidi guutha uziyo narpeca dishishe deete issi booththa laylo may'ida wuzikka uziyo narfecadishe beettes haratikka eqqidi izi ooththishe diza ootoza sirphi giidi xeellishe deettes

Aawa gididayssi hayssi medoosa hakimey buttule giddofe sirinjera dhale duuqishe dees hayssa dhaleza ekkidi qasse hareza bolla izi ceddane gizayssi erettes iza lanqenka asatinne daro hareti shiiqidi deettes.

issi karetha paray guye baggara eqqidi beettes sinthera issi medosa kimezi sirinje giddon dhale kunthidi kushe bolla booththa lastiqe woththidi dees hayssa dhaleza paraze bolla caddiza gidikko paraza hayqoppenne hargefe teqana dandayettes

issi awuzi shebexeto bolla aaththidi kombolite kawote may7idi isti booththa paraza lanqen eqqidi beettes ha parazikka tani xeeliza wode booththikko izas qoodhe bollaka daro istikey istife diccidi beettes

Isti paraza booththa layno mayida medosa hakimey filgi xeellishe dees isti booththa qoobiqen ooththeda awozikka paraza oyqqi dibestishe dees hara sohorakka qasse isti booththa layno mayda hara hakimezi dawutare bolla dumma dumma qofata dees

Keeththe giddon heedzdzu asati xarphezaza lanqen uttidi asata dumma dumma timirte hoykko ooththota izit ooththana mala zorishe deettes izita guye baggara kagita warqata bolla xuufey xaabetidi dhoqu giidi gitatidi beettees.

Issi hareza duuna aawuzi dhoqihiste oyqqin issi kushen lastiqe bosthu aathtida aawuzi qasse hareza narficadanas dhale giigistishe dees hayssatikka tani xeelliza wode medosa akime gidonta aggettenna ista lanqanka daro harati issife shiiqidi deettes.

denba bolla deeshshetinne daro dorsatissipe shiiqidi deettes hayssa dorsatakka dhalecadanas yida kaameybeettes haysta mala daro mehetin diza gidikko izata dhalecadisidi izeti hargeppeka hayqoppeka teqettano mala maaddew dandayettes

Booththa kaamey oykko amarathora ambulansa gate tiza kaamey dees iza guye baggarakka issi gita gonge izas diza booththa kaame giddofe issi booththa shurabe mayda oykko boothth kometh mayda awuzi wodhdhishe dizayssa beyadis.

Hayssa misiliza bolla hissi yelaga naya bilqaxe giddofe dhale duuqashe dawus hayssa duuqeti diza bilqaxe za qase mihe bolla iza caddana gizayssi beettishe dees tani nayo xeelliza wode nayya medzosata hakime woykko dhalezeta caddizayssa gidonta aguku.

Issi gita keeththe giddon daro adde deeshsheti issife dhiiketishe dizayssa beyashedays issi yalaga nayzikka keeththaza giddon gelidi deshshata xeellishe hezetaska kath immishe dizayssa beyana dandayadis hani baggarakka maca deesheti deettes

Gitta shuchcha bollan gitta galeshoy de'es. Galeshoza bollanka daro itiketi dulidi de'ettes. Aysi galeshozi toppiyan keehippe al'oo giddada galesho qommotuppe issino. Ha issa mala galeshoti toppiya giddon guutti giddidi erettes.

Gita abba haathe giddon gita namm'u horoqeti detessi. Hooreqezassi haytheyi guuthikko. Izaskka gita ayfey deesi. Doonayi hayssasi tani xeeliza wode dalganne mino gidontta aggenna.

Wora gidon daro gita mithati dicidi beetes ha dicidi beetiza wora gidonka nam'u gaamoy beetes gaamotape issinozi adeko izas qoodhe bolan daro esike dolidine woyko dicidi beetes guusiko.

Issi izassi bollan daaro agunththi diiza meddossay dessi iizas sunththaykka qoxxare gettetes hayssa iiza bolla diiza aggunththa massatizaysazika qoxxarre baale gettetes hayssi kehippe xellishin babbisiza kaare meddossako.

gita shafa gidon daro wora hareti wodhidi hathe uyishe dizaysa beyan dad'adis hatheza lanqenkka daro maatay dicidi dizaysa beyashe dayisi daro wora haretikka maata midappe guye haysa hatheza gidon yidi hathe uyishe detese

Issi wora giddon daro matay dicid betes, dicid betiza maata gidonka nam'u demba haret detes, demba haretappe issinos issinoza huphera sugishe betes, ha demba haareti oothoy bayna kathi moyin methine hamethi kancheko izetas oothoy

Maata giddon kana masasiza do7ay dees. Izas goynay dizayssa bolla goyneza bollaka bootha medhoy dees. Hayssi kanazi haythe dhoqu istidi haakko xxxxeellishe dizayssa beyana dandadis iza lanqqenka daro gita maatati dolidi bettettes.

Denbaza bolla maatay dolidi beettes. Dolidi beettizayssa giddonka issi gawara masatiza do7a medoosay dees. Hayssi medoosazi sunthay izas maahe geetettes. Maahey wothas keehippe pala gididayssa tani erays.

issa bolla guuth lo7iza kafeya uttada dawus izis toyi zo7okko izi gude baggarakka cilil oboncoti dizayssa beyana dandadis izis duunay qaranne hoxe gididayssa be ashe dawus hanna kafiya tani xeelliza wode guxume maanas giigatashe dawus

denba bolla maatay dolidayssa daro denba haarati issife shiiqidi mishe deetes hayssa dembahaarati maata meeththinne duust kancha qezetas ooththoy hara caanakka caani erettenna gaarekka goochchi eretenna guustikko

Issi maata diccidayssa giddon daro orudalle masatiza tophphiyan keehippe al'o gidida iza sunththay niyala geetettiza woora medoosay dees hayssati issippe shiiqqidi maata mishshe deettes izeti keehippe baabokko

zo7o wora kanay dees hayssi zo7o wora kanay tophiyan keehippe al7o gidida medzosata giddof issinokko hayssi kanappe guuthara gash ekkees izas goynay dees goynaza bollaka daro istiketi dolidi bettettes

issi qaarey duca bolla uttidi nam7u kushen izi ayqommo kathi oyqidi beettes kattazakka maana hanees qaareza dhanthi dizayssa beyane dandadis qaareza huphe bollaka guutha sikey diccidi dhoqu yiidi beettes haratappe guussikko

Hayssi zo'o worakkanay tophiya giddon keehippe al'o getettiza medzusata giddofe issinookko xilliza wode kanam asates izas goynay gitanne daro issikko iza bolla dizayssa beyane dandayadis denbaza lanqenka daro shuchchati deettes kanezikka kanthishe dees

Denba bolla gita gattay dolidi beettes dolidi beettizayssa giddonka urdeleti deettes ha heedzdzu urdeleta giddofeka issinozas kacey diccidi beettes ha kacana iza urdeleya izetappe xeellishin guut masatahusgin izis kacey dees

issi gita boshe bolla kare medusa gididayssi duuna keheppe doydi lawishe des izas qara achchati deettes boshe bolla izi dhoqu gidi beettes isa guye baggarakka gita bosheti dhoqu gidi beettizayssa be ashe days

Hayssa mala daro denba haareti duge derezangara oykko gammo zoonen aranca kataman haystamarathora necisare parke nun gizayssan daro oze beettettes hayssa mala haaretaka biidi heen xeellana danda'oos.

denbaza bolla gita mithi kundidi melizayssa bolla heedzdzu qaare masatiza izesa bolla booththa isike dizayssi beettishi deettes woykko gamothora woonno geetettes iza guye baggarakka daro mitha qommoti deettes

misileza bolla kutto matatiza kuttofe qasseka kehippe gita gidida kayafo qommoy bettishe des hayssi kafo uzi qasse piradhana dandayenna gaddenamettes iza bolla xeellishi lo7iza dumma dumma malketoykko qalameti deettes

Maataza giddon issi maahey okkidi izi ayzako oyqqanas geegettishe dees mahezayssaohanizay izi oyqana diza miishi deiza gidiza wodege xallau issi wothanikka izi koyda miishaza oykkana dandayees

Izas achchey keyppe azussanne qara gidida izas zokkoy xeellisa wode keepe mino gidida ayllashoy biitta bolla kezidi duuna doydi dees hayssa mala ash ayllashoti gammo zoonen arbamince kataman dar wode deettes.

Haaththey dizayssa giddon haathisa lanqenka isti gita godarey dhoqu giidi dees isti godarezas guyera guutha goyney dees tohozikka izas guye toozi qantikko dhoqu giidi haakososi xeeleshe dizayssa beyana danzayadis.

nam7u mahayti deettes izetappe istinozi eqqidi ha taakko phirx hisxi xeellishe dees istinozikka gaden ikkidi dees hayssi mahayti wothas kehppe pala gididayssa eretees burdayllekka wotthen xoonidi goddidi oykqidi miishe dizayssa ereettes gussikqo

Denba bolla gita gattay dolidi beettees hayssa dolida gattaza giddonka nam'u maaheti deettes maheti tani xeelliza wodekka gawara masasi tees iza ta bolla zokkon karetha qalame oykko malay dees hayssa mala maaheti wothas kehippe pala gididayssa erays

Issi daro boora masatiza medzusati issife shiiqidi yiidi bollaza giddon diza aaththe oyshidetes haysta mala do7a medusatikka daro wode afirka deren dizayssa siyada erays.

omarsta giddora isti wora giddon gita gidida gammoy beettes hayssi gammozi tophiyan kehippe dosettiza gammo gommokko iza sunthay karetha gammo geetettes qodeza bollaka karetha itikey deludi diccidi beettes guussikko

Gattay dolidi beettes ha dolidi beettizayssa giddonka issi urdele masaziza medoosay woxxishe dees izas kacey daro sohon wobides hakkonka gita gaththati dolidi beettizayssa mitilezappe akekana dandaadis shini baggarakka mithati dolidi beettes.